Ŋutsu wɔme evewo le xɔ me. Ŋutsu ɖeka le anyinɔƒe eye ŋutsu Evelia le atsitre ŋu. Ŋutsu vevelia yi ke le eta kom ne ŋutsu ɖeka. Ŋutsu ɖeka do kuku ɖe ta eye ŋutsu ɖeka hã ɖo avɔ ɖe ekɔme.

Ɖevi aɖe kple ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe ekplɔ xa le nu ɖum. Ɖevia do abɔ le nuɖuɖu kɔm ne ŋutsua le ekplɔ dzia nuɖuɖu geɖewo li eye amewo le wo megbe.

Nyɔnu ɖeka le anyinɔƒe eye wòle nu kom. Nyɔnua léeƒe fon ɖe asi, nyɔnua de me avɔwo, avɔ geɖewo, avɔa ɖewo le yibɔ eye eɖewo le dzɛ̃.

Le exɔa mea, nu geɖewo li, enuwo li abe zikpui, ekplɔ, tukpa, gbalẽwo, kaɖi, atiwo, afi enutata hã le egliwo ŋuti.

Atiglinyi gagãwo wɔme eve le egbe me eye eŋu ɖeka hã le eŋua me. Le eŋua me ame geɖewo li. Ame aɖewo ɖo tsitsi ɖe ŋku eye ame aɖewo ɖo kuku ɖe ta.

Ame geɖewo do go va le zɔzɔm ɖe mɔ dzi. Ame yeawo geɖe wodo kuku dzĩ eye wolé agbalẽ vi kple agbalẽ gawo ɖe asi eyi ke enuŋɔŋlɔwo le wo dzi.

Nyɔnuvi geɖewo le zɔzɔ̃m le mɔ dzi. Nyɔnuviawo lé agba ɖe ta. Nyɔnuvi yawo ta avɔ ɖe ta eye eɖewo do dzonu ɖe kɔtome. Nyɔnuvi yawo do afɔkpa.

amaɖewo le atsitrenu eye ameɖeka le anyinɔƒe ameyawo wó medó afɔkpa o nutsu ɖeka ble ta kple avɔ nutsu ɖeka dó avɔwu ɖevi ɖeka hã le

Le gotaa ame aɖe ɖo asi eye wole nuɖuɖuwo dzram. Ŋutsu ɖe hã le anyinɔƒe le goto eye wolé lapitɔpi ɖe asi. Le zikpuia dzia, enuwo geɖewo li.

Le sukuxɔma amaɖewo ameyawodo awu yi amaɖewo le nukom nyɔnu ɖeka do tsitsin nutsu ɖeka le tukpa ɖe asi

Nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe yiƒe dzodoƒi le nu ɖum. Le dzodoƒia yiƒe foni le ekplɔ dzi eye atsi viviviwo hã li.

Nyɔnu aɖe le anyinɔƒe eye wòle nuɖuɖu tsom, nyɔnu ya bla ta eye wòta vɔ le anyigba, tsetsiwo li eye kolpɔt li.

amaɖewo le bɔl ƒom ame ɔmene le akpa ɖeka eye ame ɔmetɔ̃ hã le akpa ɖeka amaɖewo hã le anyinɔƒe le wó kpɔm